ñuy wéyal li nga xamante ne ni moom mooy sunu waxtaan waaye nag <noise> ku wax rek lii di projet 4R sa xel dina dem it ci <breath> wàllu prévision ci wàllu climat yeeg yeneen yu ni mel <breath> tey ci wàllu prévisions yooyu ban solo la am ci li nga xamante ne ni rek <breath> moom mooy wàllu mbéy mi maanaam yëngu-yëngu yi nga xamante ne ni ñu ngi koy amal ci mbéy mi ban solo la ci andi <noise>
<smacks lips> waaw yaakaar naa ne <hesitation> jamono yi ñu toll yaakaar naa ne <hesitation> béykat yëpp am nañ ci <hesitation> lëkkaloo nañu ak ANACIM lëkkaloo nañ waa Jokalante lëkkaloo nañ ministère de l' agriculture parce que léegi kuy béy te munoo xam ni suba dina taw wala gànnaaw suba dina taw pour nga jël sa matuwaay dese nga nekk béykat <noise> yaakaar naa ni léegi ñoom ñëpp jotuñ ko nag <breath> mais am na ñoo xam ne jot nañ ci prévisions yi yaakaar naa ne nawet bi balaa muy door ñun dinañ defi émission wax leen nawet bi ren ndax du nekk nawet boo xam ni dina taw taw lu bëri <breath> ndax nawet boo xam ne dina taw taxaw si diggante bi <breath> ndax nawet boo xam ne taw bi du doy yooyu yëpp ñun <hesitation> yàlla <hesitation> moo yor nawet waaye may na doomu aadama xam-xam boo xam ne mu gëstu wax ne lii yaakaar nañ ne dina am waaye lépp nag ci ndogalu borom la waaye ñun am nañ ay ay ay ay matériels yoo xam ne ay gëstu yoo xam ne <breath> nawet gi nu mu war a mel rek dinañ xam à peu près nawet bi nu muy mel loolu nag <hesitation> du mën-mënu doomu aadama parce que yàlla moo ñu sakk moo ñuy may dara <noise> parce que looloo tax mu teg ñu ci àdduna pour ñuy xalaat <noise> kon donc loolooy waral ne <breath> ay jafe-jafe bu ñu waree am ci nawet bi na ñu wax ay jafe-jafe <noise> ay criquets buñ waree ñëw ne ñu ay criquets <noise> ndox mi bu doyul dinañ ne ndox bi du doy <noise> ci loolu nag lëkkaloo ngee ak météo ak ANACIM boo xam ne même ñoom ci seen portable des fois am na ñoo xam ne bu waree taw dinañ leen jot ne ah tey de dina taw <noise> loolu day permettre bu waree taw boo waree def engrasi ne eh suba de du ma def engrais soo waree def say briques man am naa benn maçon boo xam ne day tabax chaque jour man lay woo Diouf de eh suba dama bëgg a muul de est ce que mun naa muul <noise> ma ne ko ah suba bul muul wóorul kon loolu dafa am njëriñ gis nga maçon bi <noise> moom xam na ne ci wàllu béy laay yëngu daf may oo <noise> yenn saa yi mu ne ah dama war a raax de Diouf <noise> barki démb rek Diouf est ce que mun naa raax <noise> ma ne ko non ah dina taw de keroog <noise> bul raax de <noise> dafa toog ba guddi gi mu woo ma ne ma laaillah man de su ma raaxoon yàq sama ciment <noise> Diouf li nga wax suba si ba ngoon gi dafa taw <noise> xam nga fu maçon di laajtee dina taw loolu béykat lu mu war a def <noise> ah maçon buy laajte dina taw béykat bi moom da ko war a gën a laajte parce que dina la permettre nga xam ndax dama war a épandre engrais <breath> wala war a épandre engrais dama war a béy wala waruma béy <breath> sama <hesitation> jur yi war a <hesitation> lekk bi ma jënd fii wala saako yi ma jënd fii <breath> ndax <hesitation> dafay tooy foofu bu fekkee néeg bi day tooy nga mun ko génne yóbbu ko feneen <breath> loolu mooy njëriñu ANACIM kon donc dina leen permettre ngeen jël seen matuwaay <breath> ci wàll engrais ci wàllum nawet ci wàllu jiw ci wàll wu nekk mooy li may wax rek du ci béykat bi rek maçon biy raax sax daanaka dafay soxla njëriñu ANACIM kon donc yaakaar naa ne loolu lu am solo la te ñoom ñu ci bëri <noise> xam naa ne boo leen joxee kaddu gi dinañ wax am na ñoo xam ne <breath> buy taw dinañ ko jot dina leen wax dina dina taw <breath> nii ak nii ak nii lay demee pour ñu mun a jël seen matuwaay
jërëjëf am na solo monsieur Mignane Diouf ni ma leen ko waxee rek <hesitation> émission bi ñaari pàcc la ñu koy amal <breath> jàpp nañu nag ne pàcc bu njëkk bi daal dina jeex dañuy sóobu ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu pàcc bi <breath> waaye yéen ñi ñuy bàyyi xel rek ñu fàttali leen ne émission bi mu ngi wax ci wàllu entretien des cultures <breath> loolee nag nee naa leen ne ñu ngi am si jàppandalug programme alimentaire mondial ci projet am boobu di 4R <breath> di projet bu jóg rek ngir dimbali béykat yi ni ci ab fegu jëmee si coppiteg jaww ji waaye it mu jaarale ko <breath> <hesitation> ci dooleel <hesitation> Fond vert <hesitation> climat <breath> ak it ci xarañtey Jokalante <breath> ba tey rek mbokk yi nga xamante ne ni <hesitation> ñoom ñoo teew ci li nga xamante ne moom mooy émission bi nee naa leen émission <breath> décentralisée la su nekkee ni rek am na leneen loo xamante ne ni bëgg nañu ko ci laaj <breath> kii di SDDR moo yore tontu li dina leen ci tontu xam naa léegi-léegi lay doon incha allah

man la Ousseynou Ndong Kër Lahine <smacks lips> léegi dafa am ñaari laaj yu ñuy laaj monsieur Mignane ci wàllu bi ñuy njëkkee mooy ci wàllu gerte gi
waaw <noise>
léegi <hesitation> gerte googu ah ñun de <hesitation> comme <noise> li nga wax noonu ci wàllu engrais bi heure bi ñu ko war a <hesitation> utiliser pour engrais xam nañ <noise> ko waaye heure boobu jot engrais daf ñuy jafe parce que état bala muy joxe engrais dana fekk presque mbay mi dana sori lool te doo gis fenn foo ko mun a jëndee kon prix yooyu ñun bu ñu ko xamee it ma def ko ji daf ñuy dafay xaw a doy waar ci ñun fànn googu beneen bi ci tege mooy wàllu gerte gi am na lu ñu ci gis loo xam ne daal feebar boobu man jaaxal na ma mooy daa xaru gerte gi dafay xaru di dee rek day xaru di dee daf loolu moom sonal na ci tool yi lool lool lool lool waaw wàllum mboq moomu nga wax itam gunóor yooyu jotoon naa xibaar pour que buñ gisee gunóor yi ñi oote wax <noise> ko pour ñu ñu ñëw seet nan lañ ko * yàlla def na tàmbali woon na fi mais nag heureusement fi mu ne nii bàyyi na <crosstalk> waaye tàmbali woon na fi ren mais nag bàyyi na léegi léegi daal laaj bi am na solo lo lo lañ ci doon laaj <breath> di leen gën ñaax nga yokkal ñu ci tontu bi ci leeralal bi
nuy tur bi Aly Niang
Aly Niang
waaw
Aly Niang waa
<hesitation> <hesitation> nga ñewaat sa laaj bu njëkk bi
waaw dama doon laaj ma ne
waaw
<noise> tracée bi bu xaajee nii ñoom ñaar tracée bi bu noppee <noise> ndax engrais bi ci digg lañ koy def wala ci kaw tracée bi lañ koy def
waaw <noise>
waaw
ñaareel bi <noise>
ñaareel bi mooy <hesitation> benn hectare bu nekk
d' accord <noise>
waaw
merci <noise> beaucoup <noise> ça va
man Babacar Mbaye <noise>

bi gën <noise> dañ koy topp di ko wis <noise> waaye ñun fii en général bu dee gerte dana ñuy téye engrais bi ne nii <noise> di sànni di tasaare <noise> ci biir tasaare bi nag man damay laajte grain bu nekk <noise> diggante moom ak moromu grain am ñaata 18 lay daw comme ça boo ko tasee boo ko tasaaree <noise> ba tool bi daj engrais bi nan lay mën a tasaarewoo <noise> ci biir tool bi <noise> ba war a man a daj <breath> ak dugub bi xam netey fi mu toll nii da ngay jël engrais bi <noise> di ko def ci taatu dugub bi <noise> ci biir taatu dugub boobu aaju na mu bëri wala aajuwul mu bëri <noise> en même temps tamit <noise> engrais saa boo ko defee <noise> ah ban jour ak ban date <noise> ak ban comme ça ci misaal1 jour wala une semaine wala 8 jours wala 12 jours <breath> ci la war a mën a jàpp ñu xamee ci ndax dañuy jàngale rek kon war nañoo mën a xam boo defee engrais tey <breath> comme ça ci misaal ñu ne tey la 1 <breath> nga def engrais <breath> le 8 la engrais di jàpp wala le 7 wala le 15 wala le 20
jërëjëf am na solo mbokk yi ba tey rek ñu daal di wéyal li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi <crosstalk> ginnaaw interventions yi nga xamante ne ni am na ci <crosstalk> producteurs yi fi daal di teew monsieur Mignane Diouf dañ lay dellu rek bàyyi la kaddu gi ku si njëkk Aly Diouf <hesitation> Aly Niang lay wuyoo <breath> nee na nag <hesitation> ci wàllu engrais bi ci ni ñu koy utilisé ndax dañ koy def ci xaddaaf bi wala dañ koy def ci kaw tracée bi maanaam nu ñuy utiliser engrais bi ci tool bi
waaw sën <hesitation> defenaa ne engrais <hesitation> bu ñu ko utiliser ci xaddaaf gi lañ koy def parce que booy xool engrasi <breath> <hesitation> racine yi lay lay lay lay lay lay lay jàpp kon donc boo koy def rek boo ko ciy def rek engrais ji moom na nga jàpp ne bu ko gis noonu rek <breath> buy tas adafy mel ni tache d' huile gis nga toq diwlin <noise> gis nga boo ko defee ci këyit nga teg ko ci naaj bi <noise> boo ñëwee di nga gis ni muy yaatoo li muy jël noonu la engrais mel <noise> moo tax boo ko defee ci xaddaf bi moo gën day jël rayon bu bëree bëri bëri
daanaka laajam bi niroo naag laaju <hesitation> <crosstalk> Babacar <smacks lips> ndax moom ni mu ko waxee mooy ndax engrais bi dañ koy suy noonu ci ci ci ci ci ci gerte gi noonu ak it li nga xamante ne moom mooy mboq bi <crosstalk> boobu it ndax dañ koy suy par toobo noonu
waaw engrais moom li ci gën parce que toobo gi te engrais jarul muy bëri na yem rek parce que engrais bu ngeen yaakaar bu bëree moo gën parce que engrais dafay mel ni comme li may wax huile <noise> boo ko defee ci <noise> toq diwlin ci këyit boo ñëwee da ngay gis ni muy yaatoo noonu la engrais moo tax même bu ngeen defee engrais bu bëri da ngeen di gis gàncax gi <noise> yéen mënu leen ko gis scientifiquement lim ciy lim ciy jël tuuti rek la ciy soxla
<hesitation> <hesitation> Aly nee na sa <hesitation> <smacks lips> hectare bi ñaata saako lay jël <hesitation> Babacar it nee na <hesitation> ci ban jamono lay lay lay engrais bi di
<noise> hectare bi nee naa ko bu fekkee ne <noise> sa suuf dafa dee wett wett ñeenti saak moo ciy baax <noise> bu fekkee sa suuf yaakaar nga ne <noise> tane na mun nga ci def ñetti saako <hesitation> beneen <hesitation> laaj bi mu laaj li ma ko waxoon naa leen li gën mooy ci jiw <noise> booy jiw rek nga engrais <noise> nga raadu <noise> li ci des nga toppatoo sa tool ci gerte gi bu fekkee nag comme ni ko góor gi waxee engrais gi defe naa <coughs> dafay tardé donc loolu dina leen permettre <hesitation> boo jiwee ba pare ba mu sax am ñetti xob <hesitation> boo jiyee ba mu am <noise> une semaine comme ni nga koy waxee da nga bëgg a xam <noise> une semaine après si boo jiyee ba mu am juróom-ñaari fan <noise> mun nga indi engrais ci wàllu gerte <noise> bu fekkee ci mboq <noise> ah boo jiwee <noise> ah rek mun nga engrais mais urée bi da ngay xaar ba mu am ñaar fukki fan ak <noise> juróom nga indi ñaari saako urée <noise> nga xaaraat ba mu am 45 jours nga dolliwaat ci ñaar fukki fan <noise> nga soog a indiwaat beneen xaaju urée bi nga soog a buté donc loolu mooy <noise> périodicité yi nga ma laaj <noise> ci wàll épanage d' engrais
<hesitation> <hesitation> am na solo monsieur Mignane Diouf ah tontu bi leer na ci laaj yi nga xamante ne ni rek juboon na fi <breath> ñu daal di wéyal waxtaan bi rek <hesitation> fàttali leen ba tey ne leen <breath> <hesitation> waxtaan bi ñu ngi ko amal si jàppandalug PAM di programme alimentaire mondial <breath> di dugg nag ci projet boobu di 4R di projet bu jóg ngir dimbalibéykat bu ndaw bi ci ak fegu jëmee si coppite jaww ji <breath> waaye nag mu amal ko ci dooleg <hesitation> fond vert climat ak it ci xarañte Jokalante <breath> ba tey rek monsieur Mignane Diouf ni ma la ko waxeeci ñaareelu pàcc bi la ñuy daal di dugg <breath> ndax <hesitation> ni nga ko waxee ci wàllu <noise> engrais bi <breath> daanaka sax <hesitation> ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon intervenir laal nañu sama question bi <breath> jëmee rek <hesitation> ci qualité bi ak li nga xamante ne moom mooy dosage engrais bi <breath> <hesitation> ci wàllu hectyare bu mu ci mënti doon loolu it <hesitation> ñëw nañu ci <breath> waaye ñu gis ni dañoo nekk ci benn contexte bu doy waar muy wàllu changement climatique <breath> ndax loolu tamit ànd na ak li nga xamante ne ni <coughs> ni nga ko waxee ni mooy normes yi nga xamante ne moom la ñu war a respecté <breath> <hesitation> pour mën a def engrais bi ci hectare bu nekk
<smacks lips> waaw yaakaar naa ne <hesitation> normes yi dañ ko gëstu ba xam ko <hesitation> def ay ay ay ay waa spédologie ànd ak waa ISRA <hesitation> ak waa ICS ah def ay recherches ba nga xam ne

li ma lay wax boo jëlee engrais gerte bi ñuy wax NPK azovote phosphore ak potasse bu ci nekk dafa am njëriñ boo jëlee N bi bi ci jiitu bu ngeen di gis ñu ne 6 20 10 boo jëlee 6 bi lu tax mu am njëriñ <noise> azote la xob yi la fa bëgg mu <noise> mu def comme gerte la <noise> soxlawul xob yu bëri dañ koy yemale ah <noise> azote phosphore phosphore ñu ne lan la soxla ñu ne <smacks lips> doom yu bëri la soxla moo tax moom la ñuy gën a def <hesitation> ñu ñëw potsse bi ñëw potasse bi lu muy def pour mu gaaw a meññ mais aussi mu résistant ci maladies yi engrais bu nekk NPK 6 20 10 azote phosphore potasse bu nekk dafa am njëriñ bu mu am ci gàncax gi moo tax ñu koy utilisé looloo tax nag gàncax gu nekk nag hectare bu nekk am na lu ñu la jagleel dugub bu nekk tam <hesitation> xeetu dugub bu xeetu <hesitation> jiw bu nekk nag am na engrais boo jëlee wàll <hesitation> gerte 6 20 10 parce que ay doom lañu boo jëlee wàll dugub 15 10 10 parce que <noise> épi ji lañ gën a soxla boo jëlee ci wàll <noise> mboq <noise> triple 15 15 soxla nañu racines yu taxaw <noise> soxla guub yu taxaw moo tax moom léppam dafa bëri <noise> ba pare mu boole leen ci DAP bi mooy urée bi <noise> kon donc <noise> <hesitation> gàncax bu nekk rek am na vraiment dosage am ak périodicité comme ni ma ko waxee léegi
<hesitation> <hesitation> wàllu <hesitation> dosage bi ñemee sa engrais bi ak périodicité bi bu fekkee ne kii di béykat bi respecté wul wàllu dosage beeg périodicité boobu jëmee ci utilisation engrais bi ndax amul benn njeexital boo xamante ne ni mën na koy andi ci gàncax bi
waaw am na njeexital parce que bu fekkee ne dosage bi ñu ne la defal ñeenti saak nga def benn saak mais rendement bi nga war a am doo ko am <noise> ah rendement bi nga war a am li nga war a am ci production récoltée doo ko ca am ah beneen bi aussi <noise> <hesitation> gàncax gi ni mu war a màggee du ko màggee <noise> ngooñ gi ni nga ko war a amee aussi du am di nga am <noise> baisse chute de rendement <noise> ak chute de la fane d' arachide <hesitation> loolu moom di nga ko am te gàncax gi aussi <breath> dafay exposé à toute sorte de maladie <noise> xeetu feebar bu ñëw rek mun na ko <noise> mën na ko <noise> mën na ko mën na ko jàpp loolu ay jeexital <breath> ci wàll utiliser dose bu néew ci engrais la <breath> beneen jeexital bu am bu fekkee nag da nga utiliser loo xam ne <breath> dafa bëri wala ni nga koy utilisé baaxul sànni ko ci gàncax gi mën na lakk gàncax gi mën na rey xolu gàncax kooku tamit ay cons"quences la bu fekkee <breath> da nga jëlengrais bi wis ko naaj bu tàng loolu day lakk gàncax gi yenn gàncax yenn doomu engrais yi nga xam ne dugg nañ ci xolu gàncax gi mën nañ ko rey ba côté yooyu nga perte fa ay pieds yoo xam ne waroon nga faa am
ci wàllu feebar bi ni nga kowaxee sànq su nekkee ne respecté wuñ wàllu dosage boobu <breath> mën na andi yenn feebar yi <breath> ah tey ñu gis ni yenn tool yi dafay faral di am lu ñuy wax ay attaques <breath> tey béykat bi naka la mun a duggee ci toolam rek xam ne wala mu ràññee ne tool bii am na ay attaques
waaw yaakaar naa ne am na <hesitation> béykat bu ko wax léegi nee na jiw na seetlu na ne saa bu jiwee rek <hesitation> gis na da ñuy lax jékki-jékki di dee <noise> loolu lu koy waral <hesitation> balaa may ñëw ci <noise> question bi jiw bi <noise> sa jiw bi moo baaxul <noise> jiw yi souvent dafay am feebar <noise> wala mu am yenn laxe yoo xam ne wala yenn yoo xam ne tànnu ñu ko ci jiw bi <noise> gis nga yooyu ñu tànnul <noise> moo tax souvent bu màggee ba yenn stades yi rek dee yu ci bëri laxe yi la <noise> wala yi nga xam ne tànnuñ ko moo tax jiw bi de préférence <noise> da ngeen ko war a tànn <noise> jox jigéen ñi ñu bees ko tànn ko ba ngeen jël jiw bi gën a baax ngeen def ko du ngeen am benn jafe-jafe <noise> mais bu fekkee da ngeen jël jiw yi jaxase yenn laxase yi laxas yi ak yenn gerte yooyu bu ñu màggee rek bu ñu tollee ba yenn période yi da ngay gis ñu lax commencé ñuul dee <noise> loolu yooyu dee noonu loolu la <smacks lips> <hesitation> beneen laaj bi Dado ni nga ko waxee ci <hesitation>
tool bi naka lañ mën a xàmmee ne am na attaque
waaw tool moom xam ko ya yomb na attaque comme ni ma la ko waxee mun nga ñëw gis <hesitation> xob yi di di lax di dee beneen bi mun nga gis rab yoo xam ne dafay feeñ ci tool bi gis ay sax ay gunóor <breath> yooyu yëpp ay ay ay ay ay signes yoo xam ne la day wane ne tool bii am na attaque
<hesitation> ban genre attaque lañ mën a jàpp ne moom mooy jàpp gàncax bu ci mel ne gerte <breath> mboq wala dugub ban ban attaque moo ko gën a yab
waaw booy xool gerte cercosporiose mookogën a yab mooy xeetu <hesitation> feebar bi nga xam ne bëriwul nag gerte bëriwul feebar mais feebar boo xam ne moo ko gën a sonal mooy cercosporiose <breath> mooy bi nga xam ne day am tupp-tupp yi nii yu bëri bëri boobu moom moo ëpp lim koy dal ba bëri wu si beneen bi mooy góor gi wax na sànq ci wàll <hesitation> jiw gi wax naa ko jiw gi bu baaxul tànnuñ ni ñu ko war a tànn <breath> loolooy waral da ngay gis yenn ji gerte yi di di di di dee boo jëlee ci wàll <hesitation> dugub <breath> xeeb bi ci ëpp <breath> <hesitation> li koy dal mooy léma <noise> léma am na sax xeetu gunóor boo xam ne day mel ni day lakk dugub bi da ngeen koy gis am na attaque yu ma am sama oto biy traité bu defe naa mu ngi fii Mor <breath> ah mu ngi fii di traité léma tamit day jàpp lu mel ni dugub bi <breath> mel ni lu koy lakk mel ni da nga ci def engrais <noise> mu lakk ko kooku léma <noise> da ngay gis gunóor gi <noise> <noise> gunóor gi day def nii xaw a gudd <noise> ah su ma ko amoon sax dinaa leen ko wan kooku tamit ay

bu buy demee bay focc wala bu foccee di nga ko gis mu ñëw ci

kooku tamit dina am ci ci dugub bi <hesitation> beneen bi mooy bu demee bo <hesitation> commencé génne ay pepp dina am li ñuy wax <hesitation> cantharide bi ñuy wax wànq yoo xam ne nag dafay bëri di ko di ko di ko di ko naan loolu tamit bu amee oto bi day ñëw traité booy xool <breath> dugub <noise> ñaari période yooyu la am ci attaque lu gën a bëri waaw <noise> <hesitation> beneen bi bu ñu ñëwee ci mboq mboq moom tamit attaque attaque am <coughs> ba munoon naa wax ni sax amul attaque waaye fan yii weesu ñetti at yii gis nañ ne am nañ attaque bu ñuy wax chenille légionnaire chenille légionnaire mooy sax bu nga xam ne day dugg ci biir xol bi di ko lekk <breath> ngay mel ni mu mel ni ay nen yu bëri ñoo ciy nekk <breath> ah fan yii sonal nañ leen <smacks lips> booy xool sama oto biy traité jógee na Dakar mu ngi fii di traité tool yi donc chenille légionnaire boobu béykat yi ñu ngi wax ne bu ngeen gisee chenille boobu <hesitation> amuñu lu koy traité am nañ produit bu koy répulsif bu koy dàq mais da ngeen di xool ne bu fekkee ne ppause dafa taxaw lu bëri nag da ngeen gis sax yooyu day bëri ci mboq mi <noise> mais bu taw bi ñëwaatee lu bëri rek nga gis ñu daw <breath> kon donc souvent béykat yi bu ñu ma ah dama leen ne ah bu tawee taw bu bëri rek dina daw donc gis ngeen ko moo nekk nii chenille légionnaire bi te du gis ngeen ko mu ngi ni ah day ñëw ci tool yi bu ngeen ko gisee rek <noise> xool ko ci mboq mi xam ne am na chenille légionnaire bu ci nekk loolu bu ngeen ma wooyee rek damay oo oto bi mu ñëw traité leen seen tool du ngeen ci fay dara yaakaar ne <hesitation> façon xeetu attaque yooyu <noise> vraiment ñoo ñoo ñoo am booy xool ñoo gën a bëri ci ci wàllu dugub ci wàllu mboq wax naa la ko ak ci wàllu gerte
waaw ci wàllu traitement boobu maanaam xeexal xeex li nga xamante ne moom mooy attaques yi ndax <hesitation> mën nañu jàpp ne béykat bi mën na toog rek xaar lu ci mel ne waa <hesitation> service SDDR <smacks lips> wala ñoom am nañ ay pexe yoo xamante ne ni <hesitation> mën nañu ko defal seen bopp laata ngeen di ñëw ba lu ni mel daal di fa daal di leen di faagaagal wala
waaw amuñu pexe parce que dafa laaj ay moyens yoo xam ne ay produits yoo xam ne dañoo cher te am doole amuñu ko donc ñoom bu loolu amee rek ñoom dañuy dañ may téléphoné oo ma bu ñu ma téléphoné oo ma wax ma seen dëkk ak seen numéro téléphone ma woo oto bi mu ñëw jàppale leen ci traitement bi waaw
waaw ci wàllu traitement bi ba tey la ñuy daal di deandi <breath> ndax nu ñu koy waxee attaques yi day faral di nekk ay insectes yoo xamante ne ni <breath> maanaam ay gunóor wala ay sax <smacks lips> ndax yooyu tamit jàpp nañu ne <noise> yéen ñi nga xamante ne ni seen xel màcc na ci wàllum mbéy mi rek <noise> ci <hesitation> waa SDDR <noise> ndax ñoom ñoo komun a traité <noise> wala ñoom mën nañ ci ànd ak <noise> béykat bi ba tey ci wàllu dosage yi nga xamante ne moom ngeen di def am déet <noise> ndax bu ëllëgee ñoom tamit su ñu amee seen i produits yu mel noonu <noise> mën ko defal seen bopp <noise>
waaw loolu loolu loolu loolu mën nañ ci ànd ak béykat bi <noise> bu fekkee béykat bi am na produits yooyu <hesitation> wan ñu ko loolu dinañ ko expliquer dosage bi naka la koy defee pour vraiment mën a mën a mën a mën a dàq <hesitation> gàncax bi bu njëkk ba amoon na ay produits yoo xam ne dañ ñu ko doon jox <noise> ñu koy jox béykat yi buñ gisee attaques yooyu xam ne ay produits <hesitation> prix calle 5 pour 100 saa bu ñu ko puudaree rek <breath> <hesitation> gunóor yi daw mais léegi ak les normes internationnaux ak béy bi nga xam ne dañuy xaw a limité les produits <noise> produits yu bëri dañoo dem moo tax <noise> waaw
<noise> macha allah am na solo ba tey rek ñu ñëwaat ci li nga xamùante ne moom mooy wàllu gerte gi <noise> ndax <hesitation> des fois dañuy gis ni <noise> bu xawee commencé ñuul rek jàpp nañu gerte gi <noise> maanaam commencé na ñor <noise> ndax tamit bu ñu ñëwaatee ci wàllu <hesitation> tool bi <noise> béykat bi bu duggee <noise> yan <hesitation> mandarga lay mën a gis <noise> ba xamante ne sama tool bi <hesitation> toll nañ ci li nga xamante ne mooy ñor wala jublu na ko <noise>
waaw loolu yaakaar naa ne <hesitation> béykat bi <noise> <hesitation> xam na ci lu bëri loolu moom kenn du leen ko wax si wàll <noise> ci wàll ci ci ci wàll gerte <noise> <smacks lips> ci wàll gerte booy xool gerte gi di di nga gis ne <noise> di nga gis ne xob yi <hesitation> xob yu <hesitation> xob yi na mu meloon melatu ko ah dina ruus lu bëri dina ci wàññeeku <noise> aussi boo boo boo boo buddee <breath> taatu gerte gi ba ba tijji gerte gi di nga gis aussi <noise> coque bi ci biir di nga gis muy ñuul loolu tamit yooyu yëpp day mandargaal ne <noise> vraiment gerte gi ñor na <noise> boo ko tojee tamit di nga gis gerte gi fees na bu feesee aussi di nga xam ne lii vraiment <noise> ah gerte gu <noise> gu mag la ci wàllu dugub moom du ñu ko naataale boo gisee <hesitation> ah et puis <hesitation> dugub bi fees dell aussi tamit et puis di ruus di nga xam ne lii ñor na si wàll mboq bi aussi boo ñëwee boo gisee <noise> spath yi <noise> ci spath yi mooy <hesitation> xobu mboq yooyu boo ko gisee muy ñuul noonu di rasu loolu boo tijjee rek da ngay gis ne yooyu ay signes yuy wane ne vraiment mboq yi ñor na mais aussi boo bësee tamit <noise> sa ongle ba du raillé ba du raillé ba nga xam ne du toj <noise> tamit loolu tamit day wane ne aussi mboq mi aussi mboq mu ñor la waaw yooyu ay signes de yuy wane ne lii c' est en maturité
<hesitation> ci wàllu attaques yi <noise> ni nga ko waxee sànq bu nekkee ni <hesitation> am na béréb yoo xamante ne wala producteurs yoo xamante ne signalé wu nañu <noise> wan leen ne leen sunu tool am na ay ay attaques da ngeen ciy taxaw <noise> ndax mun nañu jàpp ni services yooyu rek <noise> ci yéen la yem wala am na yeneen services yoo xamante ne <noise> <hesitation> mën nañu fay dem ngir am <hesitation> lu leen mën a xeexal seen attaques yooyu ci seen tool <noise>
waaw service yooyu si ñun rek la parce que services yooyu ay services yu état la moom la ñuy wax DPV direction de la protection des végétaux <breath> mu nga ca Dakar waaye ñun dañoo am base boo xam ne ci la ñuy dépendre mu nga Sokone ñun bu ñu amee ay jafe-jafe ñoonu la ñuy oo ñu indi oto biy traité <noise> mu traité loolu nag moom <noise> état rek a ko ame <noise> beneen amul beneen privé boo xam ne am na <noise> buy am ay moyens yoo xam ne mën na jël ay jumtuwaay yoo xam ne <breath> dina ko jagleel béykat yi te duñ fay dara mu dem traité leen bu ñu amee attaque mooy lépp lu jëm ci <breath> sàmm <noise> vraiment tool yi ba benn jafe-jafe duñ ci am <noise> am nañ ci base Sokone <noise> ñun Sokone foofu la ñuy dépendre moo tax bu ñu amee attaque rek booy xool oto bi mu ngi sama service <breath> bépp béykat <noise> bu ma oo rek dama jël turam jël téléphone am bu subaa ma ne ko demal dëkk bii nga traité leen mu traité leen donc loolu moom <breath> vraiment amul beneen beneen beneen <noise> service wala organisation wala dara boo xam ne am na di <hesitation> xeex si wàll <hesitation> produit wala attaque yi nga xam ne ñu ngi ci am tool yiparce que il foog nga xarañ ci am ci xam-xam xam produit pour mun ko def
<hesitation> <hesitation> tey béykat yi nga xamante ne ñu ngi lay bàyyi xel ci biir département bu Nioro te bëgg a jokkoog yow <noise> ah te amuñu sa téléphone lan nga leen di wax <noise>
waaw amn moom li may wax rek béykat yi ñoo ma fi taaj ñoom laa fi newal ba ñoom xam nañ ci dara man sama bureau ku fay ñëw boo ma fa fekkul boo ma oowee ci sama numéro <breath> 77 552 <noise> 90 81 ma koy bamtuwaat <breath> 77 <noise> 552 90 81 <breath> boo ma ooyee dinaa la jël guddi muy bëccëg <breath> boo ma jotul atmùit su ma gisee sa appel dinaa la woo waxtaan ak yow parce que ñun béykat yi moo ñu fi teg te ñoom la ñu fi neyal waaw
jërëjëf am na solo te yaakaar naa it leer na tombé naag daanaka <breath> cappandalu waxtaan bi xanaa dañuy dellusiwaat rek si ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteurs yi teewee jotaay bi su nekkee ni am na laaj yoo xamante ne ni bëgg nañ ko andiwaat ci wàllu attaques yi <smacks lips> ba tey it ñu daal di leen di <hesitation> bàyyi rek ñu daal di ñoom tamit addu jëmale ci bu ko defee nga indi ci tontu

ayca

am na solo jërëjëf <noise> Mignane loolu loo siy tontu <noise>
waaw question bi am na solo attaque ban jamono la <hesitation> lay attaque <hesitation> lay am ci gàncax gi ak naka lañ def ba attaque du am <breath> waaw jamono ju muy attaquer <hesitation> gàncax gi moom ñaari <hesitation> période la période bi mooy jamono bi nga xam ne jël nga sa kànja <noise> wala <hesitation> sa batante wala sa jaxatu <noise> nga jël sa suuf def sa pépinière <noise> sa pépinière ba mën na fa jëlee feebar <noise> feebar boobu bu ko toppee <noise> boo boo jëndee gàncax gi <hesitation> pépinière bi luuma doo ko gis <noise> mun nga ko jëmbat boo ko jëmbatee ba mu commencé màgg <noise> day nii wala commencé produire nga gis mu commencé mel ni lu ngaana feuilles yi di di def crac <noise> loolu maladie virale la ñuy wax loolu amul faj <noise> da ngay gis doom bi gàncax bi du màggati dinay jur waaye doom yu tuuti lay jur nga gis feuille yi kadamu nii mel ni lu ngaana <noise> ah recro loolu attaque virale la loolu mënu leen ko gis loolu bu amee buddi leen kànja ga sànni xam ne du ngee ci am lu leen neex di ngeen arrosé ba bugg a dee <noise> du ngeen ci am dara <crosstalk> loolu bëri na ci tool yi may gis day dal kaani <breath> day dal kànja day dal jaxatu loolu ca pépinière ba la moo tax ñuy wax pépinière da nga koy traité moo tax pépinière bu newul ca pépinière ba nekk yow sa tool ba parce que tool ba ba ngay jël <noise> da nga war a jaqati suuf si <noise> suuf si traité suuf si bu baax ba nga xam ne benn feebar du ci am <noise> am na yeneen feebar yoo xam ne nag <breath> newul feebar <hesitation> virale <breath> yooyu dañ koy wax c' est des faits ay feebar yoo xam ni la <breath> ay feebar yoo xam ne ay ravageurs ñoo koy def ñëw lekk xob bi yooyu moom amul problème yooyu bu ñu ñëwee boo amee sa sa produit bioceinime <breath> wala say dimhetawat mun nga ko traité mu dem am na yeneen yoo xam ne <breath> yooyu la ñuy wax des maladies fongiques ay feebar yoo xam ne yéen mënu leen ko gis <breath> ay feuilles yuy lax lay nekk <breath> wala yuy chocolat yooyu c' est une maladie fongique yooyu bu dalee ci gàncax gi <breath> dañuy ut li ñuy wax produit bu ñuy wax tamex <breath> ah ñu traité ko ci ba nga xam feebar yooyu dina dem feebar yooyu daal souvent ñoo ëpp li ñuy jàpp wàllu maraîchage bi xam naa ne dañ ko ciy junj rek incha allah buñ tollee ci <noise> wàll maraîchage dinañ def ay émissions spéciales yoo xam ne <noise>
<noise> incha allah
dinañ dem ci biir ci xóot bu gën a xóot mun a waxtaan ak ñoom <noise> bu baax <noise>
Lamine Cissé man <hesitation> man de li may laajte mooy lenn boo boo béyee sa gerteboo jiyee ba pare <noise> dafa am max yoo xam ne ñu ngi si suuf <noise> parce que nee naa leen gerte gi day xaru mais gerte gi xaru max googu

da ngay engrais lépp da nga ko def soo ba mu man ba mu normal <breath> waaye bu gerte gi saxee ba normal <noise> boo yeggee da nga gis gerte gi xaru te ren bëri na si tool yi <smacks lips> est ce que loolu nu mu sa puudar bi nga jënd moo moo baaxut wala engrais bi moo baaxul wala qu' est ce qu' il y a léegi dama bëgg nag léegi ngeen yow mi nga xam ne yaa yor nekk wàllu béykat yi ah nga leeral ñu loolu ba xam ban max googu ban puudar moo ko mën a faagaagal ba léegi du amati si àll bi <crosstalk> même si am na ñax yu ko xam ne mu ngi si tool yi ñax yooyu tamit lu bon si gàncax la te mu ngi dund ak ñoom xam nga loolu xam nga ko xaw ma xamoo ko
ñax gi nu mu tudd
ñax gi mu ngi tudd nakajoor
naka
nakajoor <crosstalk> ak ku ñuy wax lu ñuy wax basaab <crosstalk> ñax googu <crosstalk> moo gën a bon si si si gàncax gi <crosstalk> parce que boo ko wëccee ci sa tool <crosstalk> boo ko wëccee ci sa tool boo ko wëccee ci sa tool <breath> ñaari at rek même benn at rek boo ko jéggee dootoo ko béyati <crosstalk> da lay të te am na si dëkk bii man sama tool mu ngi fees dell foofu <breath> léegi ñax googu nag lan moo ko mën a faagaagal ba ba ba ba ba ba du ba ba nga xam ni du amati si tool yi yéen ñi nga xam ne yéen a yor wàllum mbéy mi <noise> loolu laa il faut ma posé question laaj leen loolu ba xam lu ko mën dindi <crosstalk>
aywa monsieur Mignane diouf <crosstalk> yaakaar naa ne dégg nga tontu <hesitation> laaju <hesitation> Lamine Cissé bi <noise> ci wàllu max gi ci tool yi boobu ngay njëkk a ñëw laata ngay ñëw ci <crosstalk> ñax googu muy wax
question bi mu posée <noise> <hesitation> nee na ñoom gis nañ ne <hesitation> comme ni ma ko wax léegi <noise> gerte gi <hesitation> dafa am ay max yoo xam ne dañ ciy lekk <noise> <hesitation> man dem naa ci tool yi waaye expérience bi ma ci gis <noise> ak yiñ ci gëstu <noise> ñun ci jiw bi lañ ko yaakaar <noise> parce que bu newoon loo xam ne max la kon tool bi benn du ci des <noise> mais da ngay xoolda ngay gis fii am <noise> mu tëb nekk ci rangée bii tëb nekk ci rangée bii mel ni luy seey <noise> loolu ñun bi ñu defee ay gëstu <noise> gis nañ ne jiw bi <noise> tànneef giñ ko war a tànn tànnee wuñ ko <noise> dafa am ay laxe wala ay yeneen yoo xam ne am feebar yoo xam ne ñooy sax yooyu sax nag <noise> ñooy seey seey noonu <noise> booy xool sax moom moo tax gars yi léegi presque booy xool seen disques yi dañ ko changé <noise> ni ñuy jiyee <noise> jëlatuñ jëlatuñ 30 * bi booy xool 24 bi la ñuy jël wala ñenn ñi jël jël yeneen yeneen disque <noise> kon donc côté boobu tonn boobu laa laa laa laa la mun a a wax
<hesitation> ba tey ci côté boobu it

waaw mooy li ma la wax rek ñoom fi mu toll nii béykat yi dañu jël seen gerte gi yëpp jaay ko <noise> léegi buñ demee jiw yiñ am du jiw yu du baax <noise> bu ñu ko defee si seen tool yi buñ màggee ay jafe-jafe yooyu la ñuy gis <noise> ñun ñii ñëpp ci tool yi lañ nekk <noise> bu fekkee suuf si amul benn attaque <noise> gerte gi du am problème man miy wax ak yow damay béy maa ngeeg samay tool Bamb mais bu ma saa bu ma jiyee damay tànn samay gerte def ko samay bidons tëj <noise> bu nawet jotee ma ji li ngeen di wax noonu genre fonte :frade semis yooyu lañ koy wax <noise> fonte de semis <noise> day jékki-jékki màgg seey loolu yëpp ci jiw bi la mais du ay max yu ne bu fekkoon max kon doo fa fekk leneen kon gerte gi yëppay dee bu newoon ay max la kon gerte gi yëpp day dee <breath> beneen bi nee na ma
ñax bi
ñax mi ñax moom yaakaar naa ne moom ñax moom béy rek
<hesitation> <hesitation> béy rek
tool moom ku béy sa tool bugg dem toog sa wetu ñaareel wala ñetteel di naan ataaya <breath> ba 10 heures nga yor sa gopp booyle rek ngay def tool moom fajar ñax moom rayanteel ak moom <noise> loolu ñun béy ñun moom amuñu ci <breath> beneen solution lu dul wax leen béykat yi dee leen teel a jóg teel a béy seen tool <noise> ku ci toog nag béy sa tool béyoo sa tool ba ñax bi dominé la ah doo ca am rendement waaw tool moom daal li ma la mën a wax sëñ bi béyal rek waaw mooy solution bi loolooy garab bi béy mu set waaw
jërëjëf yaakaar naa ni leer na te it <hesitation> am na solo nee naa leen li ñu cëralee woon ci waxtu <breath> daal dinañ ca yegsi fii la ñuy jaaree rek daal di tàggoog yow wala <hesitation> loota ba laataa booba sax <breath> monsieur Mignane Diouf yow it ñu bàyyi la rek nga amal loo xamante ne ni bu fekkee ne <breath> yaa ngi koy soññ béykat yi jëmee rek <hesitation> ci wàllu gën a toppatoo wàllu mbéy mi <breath> waaye it gën a xeex li nga xamante ne ni moom mooy attaques yi lan lay doon
<breath> waaw li ma leen di <hesitation> Dado di leen di gërëm di leen sant <hesitation> ci seen teewaay aussi ci question yi <hesitation> ak contributions yu am solo yi nga xam ne góor yeeg jigéen ñi def nañu ko ci wàllum mbéy <breath> parce que comme ni ma la ko waxee rek ñii kenn du leen jàngal wàll mbéy ci lañ judd ci lañ yaru kon bu ñu dajee rek dañuy sottiwante xalaat di rafetlu ndaje bi <hesitation> di leen di gërëm di leen di sant <breath> di leen di wax ni suñuy bunt tijjeeku na ci wàllu mbéy <hesitation> ay doomu béykat lañ lépp loo xam ne soxla ngeen ko lépp loo xam ne jaaxal na leen lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ci wàllu métériels ak lu nekk rek <noise> bu ngeen ñëwee ca sama service bu ngeen ma laajtee dinaa leen tijjil buntu yi <noise> wan leen yoon yi ngeen di jaar <crosstalk> pour jot ko <noise> yaakaar naa ne di leen di gërëm <breath> di gërëm waa 4R di gërëm waa di gërëm waa PAM di gërëm waa Jokalante <breath> mais aussi di gërëm Dado ak équipe bam bii yëpp ñu àndal <breath> ak animateur bi nga xam ne <hesitation>
Séni
Séni ak monsieur Sène mi nga xam ne ñoo fi nekk di leen di gunge <breath> <hesitation> vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen di sant aussi ci taxawaay bi ak conseils yi ak apport bi nga xam ne yéen a ngi koy jox béykat yi <noise> ba vraiment ñu mun a am ay rendements <noise> kon donc maa ngi leen di gërëm di leen di sant di gërëm aussi waa RIP FM
<hesitation> <noise> jërëjëf am na solo ñun tamit ñu gërëm la sant la bu baax ci <hesitation> disponibilité bi <noise> mbokk yi ñu fàttali leen rek ñu ngi doon waxtaanee li nga xamante ne ni ñeewal na entretien des cultures <breath> nee naa la waxtaan bi nag ñu ngi ko amal ci <noise> jàppandalug PAM di programme alimentaire mondial <breath> jaarale ko ci projet boobu ñu naan 4R di projet bu <hesitation> jóg rek ñgir dimbali <breath> béykat bu ndaw bi ci ak fegu jëmee si coppiteg jaww ji dégg ngeen nag li nga xamante ne jot nañ ko fi tënk <breath> ci wàllu <noise> toppatoo lii di mbéytéef gi waaye it xeex li nga xamante ne ni <breath> moom mooy attaques yi jàpp nañu ne bokk na ci lool waaye gis nañu nag fi nga xamante ne <breath> moom la ñu daal di féetewoo muy département bu Nioro lii di suuf si <noise> dafee xaw a néew doole lool baax na it ñu xam naka la ñuy gën a rek mën a dooleel suuf si <breath> ba nga xamante ne ni lépp lu ñu ca béy <breath> ca wàllu rendement ba la ñu say séntu rek daal di am li nga xamante ne ni <breath> moo ko daal di gën a ful lool <noise> mbokk yi loolu la ñu doon waxtaanee ñu gërëm leen sant leen bu baax waaye ñu fàttali leen rek ne <breath> la ñu wéy di gën di topp li nga xamante ne ni rek moom mooy <noise> xibaar yiy bàyyeekoo ci waa Jokalante <breath> ngir gën a mën a waajal li nga xamante ne ni rek moom mooy nawet beeg la ca daal di aju <breath> <hesitation> ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax Mame Dado Dieng ngeen àndaloonal ci kaddu gi <noise> ñu leen di jox dig daje ba beneen nee naa leen <noise> ñu ngi amaloon émission decentralisée bi fii ci diwaanu Kër Lahine <breath> fekk fi nag mbooloo mu daal di am solo kenn ku ci nekk amoon ci kaddu <breath> daal di ko ciy sànni lépp rek ngir lii di nawet bi gën a ñoŋŋ ñu fàttali leen ni ne Kër Lahine mu ngi féetewoo ci commune bu ñu naan <noise> kor <noise> <breath> <hesitation> Medina Sabax bokk ci département bu ñioro <breath> jërë ngeen jëf di leen di jox dig daje ba beneen